Pikkoe ledde golloje himbe do nyama golloje worbe be nanta roube fu. do marii nafu ha ɓandu sosei do wa lekki basir e nanta lekki pewol golloje too a nyami do laɓɓi na nye'a fuu.

Ɓikkoy leɗɗe "manngoro", "manngoro" himɓe ɗo nyaama, ɗo mari nafu ha ɓanndu ɓii'aadamaajo "soosey". Bano haani ɓiɓɓe leɗɗe bana "manngoro" man, to goɗɗo nyaami ɗo mari "sinaadari" feere jey haɓata bee nyawuuji ha ɓanndu goɗɗo.

Rooba sigugo kare haako, ɗo mari hawa ɗiɗi, dow bee les, ɗo jooɗ’i ni haa leddi, ɓo ɗo naftira be man ngam sigugo kare haako, bana ko nanndi irin tattaseji, tinyeere, bee na ko nanndi fuuh.

Lekki naftirego ha nder kolbaji juɗɗi juɗɗi maringa ma ɓɓode grin. Lekki ɗo naftirama wakkati goɗɗo nyauɗo goɗɗo nani satai naftiran be lakki yara ko moɗa ngam heba njamu.

Kare kuɗe makaniki ɗo sawi ha nder a kwati, makaniki ɗo naftira beman fista mashinji, fista injiji, haɓɓira ɗum, fista mota haɓɓadum, fista keke haɓɓadum pat.

Ɓiɓɓe roɓe ɗiɗi, manga ɓe pamara. Ɓe ɗo ɓorni taggol ɓaleji ɓaleji. Hore maɓɓe suɗɗaka. Manga man ɗo ikkitina pamara man no naftarta ɓe komputa, waɗa kugal. Komputa ɗum naura zamanu.

Paɗe ɓeɓɓe roɓe, ɗo sigi ha leddi, ɗoo ɗo mari kala ɓalejum, ɗo haɓɓi be rooba dem bo be pawne ha bandu mai gwaldin gwaldin, roɓe ɗo paɗa ɗum ya fattude ko ya ɓa ɓangal.

Yaaji ,citta keccum ,benanta je kurori ɗo sigi haa dow tebur. Yaaji citta ɗo mari nafu haa ɓanndu ɓi-aadamajo sosay. Ɗo waɗe lekki peewol benanta ko lutti fu.

Hako sogale ɗosigi ha dow korowal katako, be nanta lutuɗɗe hakoji, be karas, be kukumba, be kabeji, enanta biriji dirɓinga, betingere, ɗo bili ha laujego je goɗɗo nyamata nafa ɗum haɓandu.

Sudu pallo timitinaka wadinga plasta be silin wala penti silin mai fu pentaka, sudu pallo ha tottob goddo siutata be iyalumun yara hendu lara tv.

Sare gidan sama hawa ɗiɗi dow be les, wadiga penti danejum enanta gire, ɗo mari dammugal wore hayasi enanta babal siwtugo hadow je a joɗugo be iyaluma ha yasi.

Sainbod maringa kala ɓalejum be vindi danejum ha dow ma bindi man ɗo holla babal laɓugo kakaki be nanta babal moral rowɓe be lotugo hore rowɓe voɗa faunata.

Sare gidan sama, hawa ɗiɗi domari penti daneji ɓe dammugal gotel, ɓe nanta babal chakatawa hadaw vindoji sarean pa je glasiso dumari cudi fere-fere hander.

Himɓe siyasa ɗo jogi hunde saho ha nder roba ɗo mari maɓɓode kala hako e ɗo ɓorni gare daneji, daneji ɓeɗo humni hunere konkosiya ha do hore mabbe be fu.

Koromje boɗɗi-boɗɗei ɗo jeri haa sudu be nanta piloji ɗo jeri haa dou koromje man. Koromje man ɗo mari kala bulu, be nanta stan ɗo sigi haa yeso koromje man, jei sigata nyamdu, ndiyam be frut.

"Ɓiɓɓe makaranta"ɗuɓɓe ɗo dari ha kombi chuɗi makaranta ɓeɗo dari layi woni ɓe yeeso ɗo paɗi paɗe ɓaleji goto nder maɓɓe ɗo duhi sarla ɓalejum nden ɗo wati juɗe ha nder jiba.